Biirote uduunni giddo mittu maarkerete, hattono biirete hattono, tebilenna babbaxxitino wonbare heedhanno, tini biirote horonsi'nanni uduunne xawisanno.

Rosu uurrinshsha giddoonni rosaano rossanni nootanna hattono rosiisaanchu rosiissanni noota xawissano, hakkiinni saeno rosu handaarrara marra'annori rosaano hasaawissanota xawissanno.

Keerenna adawa woyi ga'labbo ayirisiissanno hattono jajjabba keeruna adawu marra'aano hatono jajjabba keerunna adawu marra'aano hattono babbaxitino hajo keerunna adawu daafira hasaawa assanni noota xawissanno.

murote giddo mittu xewerrakkoho, kunino xewerakku shiinqicco xewerrakkooti hattono darosi lowotanni halja asse jawa haqqicho mule fulino xewerrakkooti.

Babbaxxitino manni ofolle bunanna sagale aganni insa insanaawa hasaawanni noota xawissanno misile ikkase leellishshanno. Tenne misilerano babbaxxitinoti dunkaanu giddo ofolle noo manna ikkase leellishshanno.

keerenna ga'labbo agartannori gamba yite keerenna ga'labo agaraasinete dagate ledo ikkite daabbo murtanni keeru ga'labbote hajo daafira hasaabbanni noota xawissannote.

Gati kaashshi woy gati muro giddo mittu shunkurtaho, shunkurta kaayinse babbaxxitino sagalimmate horo'nsinanni hattono, sagalimmate giddo wo'dhine sagale coo'mishinanni murooti.

Daganna maate mitteenni gamba yite hattono adhamino manna dukkissinota xawissanno adhamino mannino biifinno garinni weelonsa uddire hattono miizeno danchu garinni duumma qamise uddire noota xawissanno misileeti

tini haanja suduudaame laalo maati?, intannitenso hiissinanitekka?,su'masi maati yinannitekka?

Kuni egenshshiishshu maa xawisanno kuni egenshshiishshu hiikko afamannoho debiliiyu ami injineringete egenshshiishshaati hiikko afamanno engeshshiishshaati?

Kuni sumudi xawisannohu sidaamu qoqqowi lekkate kaase federeshiine sumuda ikkasi xawisanno, konni sumudira sasu dani qalame noota leellishanno semeyaawe, haanja hattono duume noota xawisanno.

Kuni siccu hiitte gobba siccooti? Kawaanni noohuno hiittee gobba xawisanno siccooti? Konne sicco mayiraati ijaaru iima dugunuunsine suntoyhu?

Baadi xagga giddo mittu jaanjiweeloho. Kuni jaanjiweelo mama afamanno? Konne janjiweelo maa maho xaqqa'minanni? Fayyimmate horo aannohonso di aannoho jaanjiweelu?

mini saada giddo mittu gereewoho, hattono gereewu mitto bayicho usurreenna goxe noota hattono duuchu burrittaammu duumaaddu gare noota leellishshanno.

keeruna ga'labbo agartanno adawano agartanno mannota leellishano. hattono safarete hizibete dambete agaraasine ikko polisete ledo mitteenni halantanni noota xawissanno.

Affini maxaafa mayi daafira tsaanfoyiiho kuni maxxafu iimano ofoltino fotote iima noo su'mi ayiiti yinanniho kuni woroonni noo beeti su'mino ayeeti yinanni kuni manaantsire wodhino manchi su'ma ayeeti yinayi

Kuni biirote uduunni giddo diwaadere maaho horoonsi'nanni? Tenne Diwaaderera me"e bale noose? Tenne biirote uduunni giddo maa maaho qansanni tenne diwaadere?

Kuni rosu mini hiikkiicho afamannoho? Konni rosi mine gannoonni kuuli dana hiittooho? Konni rosu mine iima loonsoonni misile maa xawissanno? Kuni rosi mini hundaanni uurritino tamaare me'e kifilete?

Tini mini saada massi'nannite? Kuni mini saada goshooshannni noohu hiikka haare haranni no? Mini saada duumetenso tini kolishshote? Meu beetti haadhe hadhanni no?

Daganna maate mitteenni gamba yite ama'note mine ofoltte, mitu huucidhanni, mitu umo dugunuunte mitteenni gamba yite Maganu qaale maciishitanni noota xawissanno misileeti.

Kuri umi dirimi rosaano maa assitanni no? Uurite rosaano baalanti maa la'anni no? Mitu afoo amaxxite massitanni no?

xaphoomu layiinki ministerchi demmeqe mokkonninihu hattono miillasi ledo hasaawa assanni angasi kayiise hedosino xawisanni noota leellishshanno misileeti.

Gati kaashshi woyimi giwirinu giddo mitte awukaatote. Tenne awukaatto babbaxitinota iillitinota tayiinse qiricaatete iima worre faabirikaho eessate qixxeessine hee'noonnita xawissanno misileeti.

Labballu Umo biifinsanni mine horonsi'nanniho umoho noo danancho giggishshinanni uduunne ikkasi leellishanno hattono biinfilleho umu biifanno gede buurranni qiwaateeti.

Kuni murantino bolaale qodho uurreehu masanni nooho tini beetto maa assitannote kuni mayi ispoorte hajo daafira ka"anni nooho footo

Hodhishshu giddo mittu makiinaho woyi kaameellaho konni kaameelino toyoottaho yinanni babbaxxino hodhishu hajora horonsi'nanniha ikkasi xawisanno.

Alatta cuukkote katami giddo rosu uurrinsha xawisanno arma leellishanno kuni armino layinki dirimi rosi mini arma/sumuda ikkasi leellishshanno misileeti

babaxxitino poletiku hajubbara ofolte poletiku ammaraare woyi gashshaano meyaahuno labbaahuno ganba yite hasaawa assitanni torbitanni noota xawissanno misileeti.

Kuni baandeeri itophiyu gobba baanderaaati. Hattono sasu dani kuuli noosi. haanju, bicu, duumu kuuli noosiho, hattono horonsi'nannisiho.

Tini laalote su'mi ayeeti tini duume laalo hojjameeyye inatnnitenso hiissinannite kiilo mitte kiilo me"u birrira hirranni

Ayiidde'ya hiitto baxisanno dargaati kalaqamunni hattono gotti yiino wayiinni waajjo qoffe ta"e leellanno illete la"ateno daa"atateno lowonta injaanno waa ikkasi xawissanno

kuni maxaafi xawisannohu ingilizete afoonna sidaamu afoo amadino maxaafa ikkasi qaaqqulu anjetenni nabbawanni afanno gede assanno maxaafa ikkitano misileeti.

Murote giddo mitte barzaafete. barzaafeno loworira horonsi'nanni. Tenne barzaafe mineno mi'nate hattono giidhate.

Tini leellishanohu babbaxino gari dani uduune udirre biife seese sagalate danano albaani wodhe gobbate gobbadinni da"aattote dagano mannotirano biifinotta ikkase xawisanno

Tini biirote wonbare meu birrinni hirrannite? tene biirote wonbare zoorttannotensso dizoorttannote? tini biirote wonbbare hiitee biirora afanttannote?

Kuni jawu hijaari hiikkicho minnanni nooho konne jawa hijaara ayi minanni no hiikku mi'nanni noo jawa hijaaraati hiikko afamannoho?

kalaqamunni kalaqantino babbaxxitino muro afantanno qooxeessa ikkasi xawisanno hattono murote su'mino leemmaho yinannihu biifadu camo tainohu lellanno.

Babbaxitino jawa ikkitino muro noota xawissanno misileeti tenne murono su'mi hattono seettaamoho yinanni haqqicho seekke lowo garinni caalshiishannota leellishshanno.

Bo'noora yinanni foonchi kalaqamunni lowonta biifinohanna iila hige du'namanno wayi giddo mitto ikkinoha Turisteteno maala'lisanno fooncho ikkknota xawissanno misileeti.

Aganu giddo babbaxxitino dani daddali no. Kuni doogote aana babbaxxitino uduunne bolaale shamize hattono babbaxxitino tishertubba heeshshonsa woyyeessi'nanni noo wedella leellishshanno.

babaxitinoti intanni sagale nooti qaangannite hattono tini sagale leellishshannoti hattono ayiibe adotonni loonssoonita hattono goomenete ledo mitteenni karsine loonsoonita leellishanno.

Kuni sumudi xawisanohu seeru farcotenna, Tii'u farcote yineemmo sumudati

Affini yinanni maxaafi babbaxxitino dagoomittetenna ikkonoome hattono poletiku hajubba tsaanfanni maxaafaati tenne misilera babbaxxitino kaa'lanchu pirofeesere tesemma eliiyasihu leellannota xawissanno misileeti

Kuni gallannihu minu hiittooho? haawittote minnoonnoyiihonso hittoo mineeti? qooxeessisira konni gallanni minira qororrotenso haqqete huxxinoyi?

Konni ofollinanni mini uduunni barccimi giddo mittu barccimaho. Konne barcimi su'ma maati yinanni? Barccimaho me'e lekka noosi? hiitoonni loonssoyi? mama loonssoyi?

Dagate uurrinsha giddonni daga marra"annina daga qineessitanni no mancho ikkasi xawisanno, kuni manchino babbaxxitino odoo dagatenna huuro ikke politiku hajubba hasaawanni noota leellishanno.

Kuni lekkate wodhinanni koatte giddo mittu caammaho. Kuni caammino baxxino garinni danasi kolishshoho. hattono ziipe afirino caammaati, terekezaamoho, hattono seennu horonssiranno caammaati.

kalaqamu garinni gottiimanna heeshshi yitino baatto leeltanno qooxxeessisera ikko babbaxxitino muro afantanno hojjaameeyyenna harammaadda muro leeltannota xawissanno misileeti.

Muronna giwirinnu giddo mittu badalate, hattono wahete. wahenna badalanno itatenna sagalimmate horonssi'nanni sagaleeti.

Kuni beettu maa xa'manni no? angasi maxaafa amade maa xa'manni nookka? manchuno uurre maati la"anni noohu? lame seennino sammi yee maa macciishshanni no?

Biifino darga biifino bayiicho loonse hattono wubetete horonsinanirenna hattono wubetete ikkano uduunnicho worronni baayicho xawisanno misileeti.

mitte beetto babaxitino xiraaxire worte loosidhanni noota xawissanno xiraaxireno hattono ,sinde, badala ,waheno, bulle noota xawissanno misileeti.

hodhishshu giddo mittu kaameelaho, kuni kaameelino lowontanni biifado bica qalame gannoonihu gommasi lowonta biifinohu haranni noota xawissanno.

Babbaxino dani uduune udidhe gamba yte maatete hasaawa hasaabbanni nootta xawisano misileti woyi ganbooshu basse sarigete baseti.

sidaamu miidiyi netiworke giddo SMN yinannihu mitto daggate huuroti daggate huuro giddo kunni arimi woyim sumudi SMN sidaama miidiya netiworke ikkasse xawisano.

Daganna maate miteenni gambba yite gobbate geerrinno hattono gashshaano faranjjichu ledo hasaabbannina mimmitu ledo hikikkissanni lowontanni baxillenssa leellishshanni noota xawissanno.

kalaqamu hiitto baxisanno, baxxino garino murotenni duunammino kunseenamino darga ikasi leellishshanno hattono, mannu mare tenne da'aatanni nootta leellishshanno.

Tini seekki'nanni fettenne labballuyitenso seennunnite? Meu birii hidhinoonnite? Danise hiittooho?

babaxxitino horonsinnannireeti tenne giddo leellishshanori seesaho horonsi'nani seennunna qaaquullu horonsiranno calle lawinori leellanno.

Kawiichi dargu massinanniho kawii mannu boohaarannowaatinso ofallannowaati konne boohaarranno darga loosinohu su'misi yeeti

Kuni jarkaanu duuchunku massinanniho? kuni masitaattabu maa worrannayho? ku'u duumu masittattabira may no? Giddosi may afammanno? massinanniho?

Dagate huuro ikkitinori sidaamu broadcaste hattono southe tv yinanniti dagate huuro xawissanni noota hattono poletikunna dagoomittete hajo dagate odoo iillishshanni noota leellishshanni misileeti.

Mannu dadda'lanno woyi loosiranno woyite umosi egensiisanota xawissanno. hattono kuni buze labbalu umo biifinssanni mine xawisanno egenshiishaati

Kalaqamu garinni baattote ofolla dhageeffantannita ikkitanna, hattono tenne misilera leeltanno baattote ofolla gari babbaxxitino murona gottiimmanna xalala ikkitinoti baattote ofolla noota xawissanno.

Kuri muziqaho irkisate horonsi'neemmo uduuneti, dibbe, gitare, babbaxitino huuro uyittano muziqu uduuneti

Gallanni mini giddo babbaxino minu dani no. Hattono babbaxino buuyyote minnonihuna qorqorrote minoonnihu. Tenne misilera xawissannohu qorqorrote minnonihu hojja gotti assinoonihu sabba gannoyihu minu leellishshanno misileeti.

Kuri amuwinke dikkote maa daddalinno? Kuri amuwinke daddalanni noohu waasahokka? Waasa daddale hosiro barra me"e birra tirfirannokka? Me"e afire hosawokka?

biifadu garinni sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma marshi baande ikkitinoti baxxino garinni baandeerano amadde muuziqanno uffuffanni nota leellishshanno misile ikkase xawissannote tenne misile iima leellannori

Kuni gallanni mini massinanna nooho? kuni gallanni mini minne ka'noyiihonso dika'noyiiho? kuni manchu iima mine minayi noonso gimbe loosayi no?

Kuni massaari maa assinanniho? Kuni babbaxxitino uduunni maa ho'roonsi'nanniho? Kuni billawu iibbinohonso di iibbinoho? Tini qotto ma assinanniye?

Tini baattote ofolla gari hiittooho? Tenne baattora qooxeessaho afamanno muro hiittoote? Tenne baatto ofolla hiittoote? Tenne baattora haranno manni hiittooho?

Kuni dubbu saada giddo su'ma maati yinanni? Kuni dubbu saada maa assanni no?hiikka hige haranni no? Buudise hojja me"ete?

Tini sagale hiikkawoy intannite? Meu birrinni hidhinannite? Tenne sagale su'ma isi maati yinanni? Ku'ii saane iima noota meu dani sagale no? Tee''ee duume sagale su'mi ayeeti?

Budu amma'no giddo mittu pirotestaantete amma'nooti tenne amma'nora dagate sokka sayisanni noota leellishanno misileeti

Hodhishshu giddo mittu makiinaho. Makiinu giddo baxxinohunni kuni sinotiraakke yinanni. babbaxino ashawa, babbaxino hintsu massarubbanna woyim kincho hogowanni leellanno makeennaati.

jajjabbu poolitiku gaashshaano babbaxxitino uriinshshara masagannori hattono ganba yite ofoolte poolitiku hajubbara babbaxxitino daggatenna poolitiku hajubbara hasaabbanni noota xawisano.

Tinni daganna maate maaho gamba yitinote? Mayi daafira hasaabbanni no alba alba hige? Kuri masitanni noo daganna maateeti?

Kunni hiitto dargati? Kunni dargira leelanori maati? Koqooxeesira harichu maa itanni no? Tinni baatto hiittoote? Hiittoonni leeltanni noote?

Babbaxxitino mootimmate uurrinshara umonna qara ikke loosanni noota lellishshanno misile ikkasenna hattono lamente gonnera baandiiru sidaamu qoqqowi baandeerinna iitiyoophiyu baandeeri noota leellishshanno.

Babaxitino dani uduunni giddo hattono mittu akaafaho, mittu heelakkote, mitu meesanete. Kuni heelakko babbaxino loosira horonsi'nanite, akaafano hatto babbaxino loosira horonsi'nanni.

Muronna laalote giddo mittu gorate, tini gorano lowontanni duu'mitiro hattono ooso ittannota ikkasenni hakkiino saeno biinfilleho ikkitannota xawissannote.

budu amma'no giddo mitte protstantete ama'nooti xawissanno churche ikkase leellishanno, chercheteno iima duumu kuulinni leellishanno xaanfooni woyi loonsoonni masqala leellishano.

Budu amma'no giddo mitte musiliimete woyiimmi isiliminnu amma'no isiliminnu amma'no xawissanno woyiimmi isiliminnu amma'no hijaara xawissanno misileeti

Alba kawa higge no effesere maa hogobbe no? Alba ka"a hige haranni eelallite haranni noohu maa hogowe no obaama ayisuuze? Kuni galchanno makeenni maa assanni uurre nooho?

Tini base keeri yinanni bununna sagalete mineti, lowo geeshsha biifinonna injittano baseti

mittu wedellichi biifanno garinni hattono budu udiinne uddire lowontani doogote gangalatanni noota tawisanno ,hattono gonfasino uddire siqqosino amaxxe noota tawissanno.

Giwirinnu giddo mitu buna, xa leelittanni noonketi gate kaashu giddo uure manchu buna xinqiranni( gamba ) assiranni nootta leellishanno

konni kalaqamu qooxeessira mayi afamanno? ,tini baattote ofolla gari hiittooho ?,haawiiteetenso gottiimatenso taalashsho baattooti?

Baxiteewo qixaawora baxxinori garinni biifinse qixeessinoni bare ikkitinota xawissanno. hattono qooxeessa babbaxitino hattono awabbatenni biifinsoonnita.

Kuni rosiisaanchu massanni no? Kuni rosiisaanchu rosaanote kifilete looso ee noonso massanni no? Kuni saleedu iima uurrinohu masaaho?

Tini beetto hiittee dagaha uddidhe no? Kuni angase amaxxitinoti haanja muro mayira amaxxitinote? Kuni angase amaxxitinohu budu uduunnichi isi maati?

Baadi xagga babbaxxitino sagale su'niissirati horoonsi'nanni xaggaati. Hattono xaggate su'mi waajjo tuma, shiqo, koroorima xawissanno misileeti.

Kuni maayi hajo daafira odoo odeeffatayi no? Kuni manchu mayiira xiphi yee odeeffatayi no? Kuri odoo odeeffattayi noo miidiyubba hiikkuriiti? Kunni giddo jawu miidiyi hiikkoyeeti?

Rosu uurrinsha giddoonni rosaano rossanni noota rosiisaanchu rosiisanni noota hakkiino ledeno rosaanchu tamaare qorqorsanni tamaarete dafitara xafidhino gara la"anni noota xawissanno misileeti.

Seensille yaa babbaxino gerinni buurre ikko bonce noorichi iima lede biiffinsanni orteti

Konni laalote su'mi ayeeti? laalote su'ma maatti yinan? hiikiicho afamanno me'e kilograme ikanno laalote laalooti?

Baattote ofolla lowontanni dhaggeeffattannota ikkitanota leellishshsanno hattono tenne misilera leellannohu baxxino garinni quchumunni eela hige dirranno hattono waa haambaa karfa assanni dirranni noo waa ikkase leellishshanno

gallanni mini giddo babbaxxino gallanni mini hattono sidaanchu mini hattono qorqorrohu hattono hintsu no tenne misilera xawissahunno qorqorrotenni minnoonni mine hattono saanqu dargga albaanni laastike laxxanffe hee'noonnita xawissanno.

sidaamu dagara budu sagale giddo mittu waasaho kuni waasino omollinsoonniha leellishshanno.

babbaxxitino umo loosi'nanni gari nooti anfannite hattono tini qaaqqo umose lowontanni quxuuxxurete yinanniha seedisse loosidhe shiimmaammaada assidhe babbaxxitino calle umisera wodhite noota xawisanno

Baattote ofola dhaggefantannitta ikkiturono tini base mine amade noottanna jajjabba heqqe mineho qoxxeesasi rabbe doyisite amade nootta leelishano

tenne misile aana leellanohu baadi xagga ikkaseeti tenne su'mino hattono ha'nnashshoho yinani xaggaati.

Hodhishshaho horonsi'nanniri giddo mittu makeenaho. kuni makeenino babbaxxitino hajara hodhishshaho horonsi'nanni makeenu su'mino toottaho yinanni biraande ikkasi xawissanno misileeti.

Baxxino garinni biifinotta, Labbalu uduune koni garinni sunte leelinshe duunichu ikke biifano geeshsha xawisate horonsi'nanni haaro hayyoti

Biifadu daninni gomboonnita uddirino faashinete uduunneeti uddirino seenneeti

Giwirinnu woyi gati kaashshi giddo mittu qunqumado shaanaati. konneno qunqumado shaana babbaxxitino itateno ikko sagalimmate horonsi'nanniho lowontanni injaanno.

Mini saada giddo mitte gerechote tini gerechono dugunuunte hayisso ittanni noottanna kolishsho duume burrittaame ikkase xawisanno

babaxitino looso loose galanni manni noota qaangannite hattono kuni manii tenne xiiwe masse kairo birra adhannota tawinsanni.

Tini Misile minunna gallanni mini nootta xawissanote, budu mine ikkikki qaafichunni mine biiffinse gundikkinni qixxawote iima noo gallani mine ikkasi xawissano

Babbaxxitino wedelli hattono angate xiimbanni gaare amadde dagate owaante uytanni hattono owaante uytanna leellishshanno misileeti.

Budu ama'no gede mite musilimete ama'no ikkittanna xa leelittani noonketi, hatte basera mannotu gamba yite mimitu ledo hasaabbani no gedeti

Mitte mancho lowontanni geedhitinoti hattono ayiimmase xawisanno mattaawoqa amadde uurrite leeltannota xawissanno misile ikkaseeti

babaxxinohu gallanni mini dani no. hattono kuni minino qooxeessasi huxxunni huxxine hattono biifado muro kayisi'ne noota leellishanno. Gateeno hatto weeseno noota hattono qorqorote minnoyi mini sabba gannoyi mine ikkasi leellishshanno.

Kalaqamu hiitto baxisanno, baxissanno wedelli, baxisaawo garinni hattono foonchuno lolahanni waajjo qasire dirranno darga footo ka'inota xawissanno misileeti.

Kalaqmu moyichi baxxino garinni dubboho afamanno kuni moyichino wee'nichoho yinanni. hattono daa'ataanoteno lowontanni biinfillehonna hagiirsiisanno moyichooti. Hattono lamu ooso gamba yite iso daa'attanninna godoshshiishshanni noota xawissanno misileeti.

Babbaxitino mootimmate uurrinsha mootimma hattono marra'anninna harissanni noori dagge rosaano towaattanni roso hiittoonni harunsitanni noota la'anni noota xawissanno misileeti.

Hodhishshu giddo mittu makeenaho hattono makeenu giddo baxxinohu oda yinanni baaseeti manna kawiinni ka'ira qoltanni mannaho owaante uyiitanno

Muziiqu duucha horo aanonke ,muziiqa horonsirate Gitare horonsi'neemmottanna, faarsotenna sirbano ikko babbaxino qixxawo ibbitinotta assate horonsi'neemmo uduunichoti

keerenna ga'labbo agartanno keeru agaraasine ganba yite hattono masaarano amadde uduunneno uddidhe salfite biifanno garinni hadhanni noo misileeti.

Mini saada giddo mitte laloho. Lalu giddono mitte saa hayiisso ittanni sagale saga'litanni noota xawissanno. Saate danino duume alba bixxillaamete.

baxxino garinni dassina biifado ikkino dargga ikkasi xawissanno hattono gordu kuula lawannorichi aanasi afamanno hattono qooxeessisira wayi daadanno dargga xawissanno .

Babbaxxitino muro afantanno konne sidaamu qooxxeesira tini murono welakkoho yinanni murooti. jawa haqqicho hundanni hanja muro noota xawissanno.

Gobbate gashshaanowini odoo hadhanni nootta xawisanno

Dubbu Saada gidoo mitte ceate tini ceano lamenti gamba yite haqqichote guunxote ofolte mitte ka'a la'anna mitte kawa la'annota xawissanno misileeti.

Egenshiishshu giddo mittu umosi daddalosi egensiisiranno garaati. Kunino netsebiraaqi maattamu mine yaannoha xawissanno misileeti minu aana leeltawooti.

Kalaqamunni nooti babbaxxitino muro noota xawissanno misile ikkase leellishshanno tini murono gottimu baattote ofollora noo muro ikkase xawissanno misileeti

bununna sagalete mine ikkasi xawisanno bununna sagalete mine mannu ofolle sagaleno ikko bunano aganni mitu haramanni noota xawissano misileeti

Dubbu saada giddo mittu qorkete hattono qorkeno afatannohu mannu loosewo qooxeessira worranniseta leellishshanno misileeti.

ee gati kaashi giddo qunqumadu shaani giwirinu widooni

Gooraamenna hawitino baatto iima kalaqamunni kalqantino qioxeessahono muro afantanno. muro afantanno murote giddo weese hattono baarzaafe babbaxxitino su'mano anfoyiikki muro afantanno.

danchu garinni biifinse loonsoonni mine hattono danchu garinni biifinsenna xuminse babbaxxitino qalame ganne kuulaameno ikko bunnaameno ganne biifinsoonni mine ikkasi xawissanno misileeti.

Rosu uurrinsha giddoonni rosiisaano roso rosaanote owaante uyitanni rosaano salaxxansiissanni hattono rosaano baandeeru albaanni uurrite noota xawissanno odooti.

Tini baadi xaggaati . Baadi xaggano Hattono babbaxxitino sagalimmate ikko sagale su'niissirate hironsi'nanni hattono jila jawa jila ji'la jilano su'niissitanno biifissanno gede horonsi'nanni xaggaati.

Sidaamu daganna maate gamba yite biifado uduunne uddidhe hattono haqqe haqqicho woy leemmicho amaxxite hattono meentuno goowinsara calle wodhe noota xawissanno misileeti

mittu manchi biiffanno garinni umosi seeddisire hattoni fixxire ereedasi haransire ofolle noota xawissanno.

Muziiqu uduunni giddo mittu gitaarete. hattono gitaare babbaxitino faarsotenna hattono sirbaho horonsi"nanni muziiqu uduuni giddo mittu gitaarete

Baxxitino laxxi yite subbino baatto iima hattono qooxeessaho mannu mine mi'ne noota hattono qoxeessaho hanja muto noota leellishanno

Kalaqamunni baattote ofolla dhaggefantannite hattono gotima, lagite, eafulicho baattote ofolla gadeeti

dange gangalantannina booharranni darga babbaxino garinni biiffinse haaysono murre babbaxxino muro kaaynse hattono, xawannore bilicci yaanore biifinsoonnita ikkase xawissanno misileeti.

Daddalu giddo babbaxxitino daddalu gari no kuri kayinni ilete leellani noonkehu mini uduuni hidhinanni daddali baseti noorino mayiti amaxittano sanbele, umoho lunkanni barimexa lawinorino no

doobbiichu dubbu saada giddo mittoho dubbu saada giddo doobbiichu jawa darga afirino babbaxitino sagale umisinni cancanne itannoho kuni doobbiichino meeya ikkase xawisanno misileeti.

mini uduunni giddo mitte kursete, tini kurseno biiffanno garinni loonsoonita woorono wodhinanni aleeno wodhinanni gede assinoonnite.

Daganna maate baxxino garinni sidaamu budu uduunne uddidhe seennunna labballu biifanno garinni footo ka'anni noota mittu manantsire wodhe budesi lowontanni rosanni hattono goowaho iskerwe wodhe noota xawissanno

budu ama'no giddo mitte musilimete ama'nooti hattono musilimete seenni ganba yee ofolle noota leellishshanno misileeti.

baxxino garinni uduunnu mine fa'ne dadda'lanni no xawissanno hatttono, uduunnenna caamma hidhanni nootta mannu gamab yee manna owaante aanni leellishshanno misile ikkase xawissanno.

Sidaamu daga mitteenni gamba yite umonsa uminsa gashshate gamba yite hasaambanni noota xawissanno misileeti.

Kuni xumu biifadu wedellichi amma'note giddoonni muuziiqa godo'lanni noota xawissannota leellishshano kuni muuziiqu su'mi gitaarete yinani muziiqa ikkasi xawissano.

kuni jawu manchi sidaamu budenna balchoomasi agarino garinni uddire hatono umohono koffiyya wodhe kooteno uddire gonfano udire noota xawissanno misileeti.

Sidaamu daga babbaxxitino seesu uduunne horonsiranno woyimmi seesu geexe horonsiranno tenne geexe giddo meentuno calleno wodhe umonsa loosiranno babbaxxino garinni xawissanno

meserete limaatette giddo mitte dagate owaante uyiitannoti doogote tini baxxino garrinni kincho tunggikkini doogote qiyaase fushiinonnita hee'noonita leellishshano misileeti.

Kuni jawu pletiku annaati. gashshaanchooti isono su'masi shifara shuguxe yinanni itoopiyaho xeqilayministerimmate deerri geeshsha dooramate shiqinno manchooti.

Doogote loonsoonniho lowonta illete la"ate baxisannoho seessallichaho haayso kaayinse hattono doogote loonse qalame ganne biiffinsoonniho, illeteno la"ateno halchishannoho dassi yaannoho.

budu amma'no giddo mittu protestantete amma'nooti seenuna labballu ganba yee Maganosi gotti assiranni, mitu ille xinbii'le, mitu afale amaxxe, mitu umosinnni hanqafire Maganosi amalakkanni noota xawissanno misileeti.

Murote giddo mittu shunkuraho shunkurtuno togo godowu xissoranna hatto mannu bunaho wodhe agannohonna xaginateho horoonsirannoho

Kondiishinere looshiinete yinanniti babbaxxitinno umu sesiranna hattono umu danacho shaqqishate hattono xure hoolate biifisate horonsi'nanni qiwaate ikkase xawissanno misileeti

Kuni sumudi xawisannohu hedeweelcho dano akkammanninna hattono akkamme gonabnni ispeeshaalete mayiikele woy sentere ikkashi xawisanno

bunu mine babbaxxino garinni misile isitikire loonse biinfilleho horoonsi'nnanita hattono budu udduunicho wore biinfilleho horoonsi'nannita leellishshanno misileeti.

Daganna maate oosonsa adhite hadhanni noota oososeno hattono hanqafidhe duqqite hadhanni noota xawissanno misileeti.

hattono sidaamu daga horophillu xawira uurrite wosina daayinoha guluphite maassidhanni wosinuno quluphe maasso adhanni hattono siqqicho uulla wore maaso aanni nootta xawissanno.